Afuu Jirte Gurdi Ledaano coy fooliishsho nabbabbine gurdi ledaano baddine daftari nera borreesse Afuu Jirte Gurdi Ledaano Afuu Jirte Gurdi.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kuni egenshiishishi maa kulannohoikka maati

Konne darga mannu ganba yee maricho loosani leelanno insa angasanni amdde noo uduunichi marichi horo aanoho insa mule noo muni hiitooho

Macciishshanna Coyi’ra: Coyi’ra Biddissa Sai barra borreessate rosira qixxeessi’rootto gufo sayissanno sokka mulekki noo rosaano ledo lame lame ikkitine mimmitoho kulle.

Misile aana mannotu gamba yite noo korkaata xawisse Misile aana mannotu gamba yite noo korkaata xawisse Misile aana mannotu gamba.

tenne basera woy tenne hoowe giddoonni afamanno mini hiittoho? mayiinni mi'noonniho? konni mini giddoonni hiitto horo woy owante afi'nanni baseeti?

Waayi jawu iimani hige mite gobbanni wole gobba sa"ano doogo woyi hodhishshi giddo mitu jawau hodhishshi kone ikkinotta anfe mannu harano woyte bikku aleeni higanokki gede seera fusha kaajishsha danchate.

Rosaano tini misilete aana leeltanori maati yitine hedinanai daradare woreena noori giddo mayi mayi leelanone hani afinooniri rahoteni kulle`e afinooniri?

Tini leleitano rossano godoole godolitani lelitano. Tini godoleno ku’u ko’’e amade mereroho mittu rosanichi e’e amadanitinore kawwa fullo kawwa kawwa fulli yitanni gkdolitano godoleti.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro huxxu gidoonni hige lowo haqicho nootti leelittanno yaatte

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori manco maa assitani noote tini borro maa leellishannote

Tini bilire yine woshinanni woyi su'minanni tenera gido nooti xajete agatoti, tini agato malawunni karisii'nse gido dimbisanoricho wore loonsanitta ikkitanna mana dimbisano

Wonbbare noo base hiitoote ise me'e lekkanni uurite no mulese leelatanno addi addi yanaasichu uduunichi loosaminohu mayiiniiti isi aana leeltano borro leelishanori maati

Nabbawate Gedensiidi Huwato Rosiishsha niwaawete giddonni fultino xa muwa alba noo ne egennonni niwaawete amado garinninna giraafete qiniishsha wonshitine wo naalle Qoleno jeefote niwaawete amado xaphi assitine mitte gufo borreesse.

Kuni misilete aana leelani noohu sidaamu daganna dagoomu qoqowu mootimma gido sidaamaho budu uduunichi ikke leelano yaateni xawiseemo yaate kone.

Kuni mini giddo uduunnicho ikke ofollate horonsi'nanni uduunnichoti yaate danisino bulla lawanno isi muleno wonbare xarapheezuno nooha ikkanna worrooniwino faayyaho

u isinni tennera togo yee maammaahanno Ba ino qae ballu ragi ranno Tini yaattono illoonniti heedheenna gashshaannise su minni maammaaha geeshsha coye maaeelsa ikkitinoro xawissanno.

Dagate miil- garinni dargunni darga babbaxxirono coyi’rate gara, uddi’nanni gara ,umo mudhinanni gara, qaanfanni, ofollinanni, hasaambanni, kaa’looshshe xa’minanninna wole batinye amanyoote hasidhanno assootubba nooti xawoho.

tenne basera worre hee'noonni uduunnichi su'mi maati? maaho horonsi'neemmoho? may iima worre hee'noonni? hojjasino mageeshshiho mama hee'rannoho? may iima worre hee'noonni?

tenne basera noohu maati? may horo aannonkereeti? tini agatto manchu beetto dinbissannotenso didinbisannote? kuni agattote su'mi maati yine woshhsi'nanniho? may aana worre hee'noonni?

Kunni qooxeesi baadiyete mannu alaa'lenna loosire galanno qooxeesa ikanna konni qooxeesira loonseenna fultino muro haanja ilete la'ate lowo geesha baxisano

Koo-teete taalloonye ayirrisa meentoho calla ikkikkinni baalunku dagate kifilera hattono gobbate horo noosi Koo-teete taalloonye ayirrisa meentoho calla ikkikkinni baalunku.

kuni bayichi sagalenna buna anganniwa ikkanna, konne bayicho babbaxxitino sagale loonse hee'noonniha ikkanna, sagale loosanni noohuno lamu manni no, minuno lowontanni biifannoho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Jajjabba kalaqamu haqqe kansoonniwa duucha weesete sirchono hattonni weesete badheenni batinye haqqubba dubbo ikkite leelttanoe. Hayissono dubbite haanjidhe mito mito darga dino.

Macciishshanna Coyi ra Macciishsha Ha runsi keeno niwaawe macciishshitanno woytenna macciishshite gedensaanni niwaawete giddonni filtinorenna niwaawete ledo fiixooma afidhino xa muwa xa minsa Macciishshanna.

Konninni aanche rosiisaanchi’ne kaimi malaatinsara ogimma woy su’ma xawissannore hoodisatenni soorrantanno malaatta bandanna malaattate akatta huwatate ledo shiqishanno’ne roso wodanchatenni harunse.

Qaallate Xiinxallo Xaadisanna Babbada Ha runsi keeno Loossinanni taqira mitte mittenta qoonqote tuqqo woy mitto mittonka qaali suude xaadisansaranna babbadansara albaanni nabbawa woy yaa dandaansa buuxi.

tinni aleni leltano misile. hitote yonumoro. kuni kamelu hojasi loowo gesha sedaho. dannasi lameho buulahona duumoho horosi mana hogowanoho. annasi mittu manchi ure noo.

Seesu uduunnicho yinaanni woyte mancho, minne hattono uduunnicho seesisate woy biifisate horonsi'nanniha ikkanna ki'neno seesinsanni uduunnichot yitinnannire lawisha kultinihu gedensanni ma seesinsanniro xawisse?

Paapaya kone misilete aana leelano laalcho paapayaho yinaniha ikanna horosino itate juuse loonse agate gate woyi nafara laalawoha ikanna itate horonsinani.

Isayyo Borreessa Rosiisaanchi okki aannohe uytannoheta buuxote safaraanonna taashshi rote tumo seekkite wodanchite macciishshatenni qarqarikkira afantanno wogate seesi kiiro dani giddonni mitte horonsidhe lame gufo afidhinota harancho kiiro borreessate wo naali.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro koate kolishsho, masaara nna shoole waajjo lekkatte wodhinkki biiffannoha ikkassi xawissanno.

Konninni aante lawishshaho shiqqino su’muwa rosantino borreessate doogonni baxxino garinni fidallate mereero haawiittote camme la’neemmo Konninni aante lawishshaho shiqqino su’muwa.

Konni loosisinni dagate moogoho caacce fushshi re sharrote su misi lowonta ka anno worbanna higanni qaafirete ledo tuncu yaanno Konni loosisinni dagate.

Hiittoo loosaancho ikki? Techo kowiichira dayitto? Afeworqi Takilehu seesi qalote looso hanafinohu mageeshshihu hee’reeti? Afeworqi Takilehu ilaminohu mamarooti? Afeworqi ilaminohu mamaati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? maxxafichu aanna noo borro mayiittanotte? Mayiniha ikkassi xawissanno?

Sagale loonse biifinse mannu hasire gede assine qixxeesine agatto lamunku danitta wore hire woxe womaashsha gamba assi'nanni gari giddo mittoho kuni daddalu dani.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Meyaate dhukanna dandoo labballunni taalo horoonsi’ratenni gobbate lopho rakkanno gede assa dandiinannihura Meyaate dhukanna dandoo labballunni taalo horoonsi’ratenni gobbate lopho.

Sheger yinani sagalete mine woyi bunu mine lekate hareafanokiha kiraanchete wore minira xiiwani eesaniti tene misilera leeltani nooxa xawiseemo yee hedeemo.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini alenni laltano misile mati yinumoro lowo gesha wo'mitino leemicho noo. daratisi mulicho bayichoti. hako bayichino dubo amate noo. leemicho kayini horo uyitanote.

Suwise Nabbawa Nabbawate Albaanni Sa u yannara nabbabbini niwaawe umonna amadose haranchunni waaxo ikkitine hasaabbine ka ine dawaro kifilete miilla nera kulle.

tini misile leellishshannorichi dinnicha ikkanna kunino itate kaa'lannonkeho kuni dinnichaho yineemmohu calla inte gala dandiinanniho qaamattono assinehoroonsi'niro lowo geeshsha baxisannohonna coommannoho.

Malaa- afii umisire ikkitinori baxxitino akattanna horoonsi’rate budi noosioho Malaa- afii umisire ikkitinori baxxitino akattanna horoonsi’rate budi noosioho Malaa- afii.

Baxille saleedu aana borreessinsa qusso giwanna woleno kuri labbanno Loossinanni sokka saysanno Baxille saleedu aana borreessinsa qusso giwanna woleno Baxille.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe

Kuni lelano cammel bifanoha ikana kunni cammelino lowo birrinni hidhinaniha ikana loosisi qechino mannu calla hogowame haranoho kayinila tariga diafirinoho.

Ha runsi keeno Irkonna Egennaa misa Ha runsi keeno yaa hiitto loossanni nooro ganye taje hasi rate amado xabbe leeltinonsaronna hansoonni dandoonsa bowirsidhinota ha runsate.

Sidaamu budu uduune udidhino meeyahanna laballo, kuri misilete la'neemori udidhinore woyi qodhitinore go'nfaho yinann seenu udirinore kayinni qolote yine su'minanni

giwirinnu hayyo horonsi'ne loonsanni loossa giddo mitte sindete laalchooti isino dancha gede biife noohu laale nootanna midate iillanni noota anfanni

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu ayyaanu heerenna buna gafire waajjo uduunne uddire nooti leeltanni nooe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? ise su'ma mayiinnanni? danna hiittotte? mayi aanna worrenna nootte?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Amanyoote Agadha Amanyootu mannu mitteennino ikko addi addinni heedhanno qarqarira assa hasiissannonsa danchu akati lawishshaati yaa dandiinanni.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini mamma gannannite misimaare kiirose mageete me'e kiirooti seendille

Tini misilete aana la`nani heenomoti shaleetete yinanit koliderete doogora shaliyi titani nootinna gonesera makeena ku`u kawa ku`u ka`a harani noota leelishano.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiicho qaaqu angatenni wayi aana ha'nanni jalba loosire ethiopiyu tanira nooti leeltannoe

Aleenni leellanno lawishshi garinni aante qaalla niwaawete afantanno gufonna xuruura kultine aanchitine eote fichensa borreesse Aleenni Aleenni leellanno lawishshi garinni.

Hinko xaginsaann mineeti hinko manchi beettira lowo geeshsha horo uuyitano manchi beettira hinko heera lowo geeshsha hasiissano konnira hinko xagisa lowo geeshsha danchate

kuni biifadu garinni loonsoonni ofo'latenna hattono ofo'line mitore wodhate horora hosannohu kuni maati? konne uduunicho loonsannihu mayiiniitiro xawisa dandaatto ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mancho mayira uurritino goowaho maa wodhitino

Afuu Jirte Xaadisaano Qaali suuddanna Qaalla Biddissa Konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa dafitarikkira galchidhe fano darga shiqqino lawishshuwa garinni xaadisaano qaali suuddanna qaalla horonsidhanni wonshi.

Haqunni loonsooni rakaawotenna barichima ofolinanniha, kone sase lekka afirino barichimanna rakawotte siinna wodhatenna baricima offolate horonsinanni, koniranno dancha horo aa dandaano

Tinni intanni sagale ikitanna tenne sagale su'mi maati? Tenne sagale mayinni horoonsi'nanni? Sagale mule noori maati? Sagale woroonni uduunichi mayinni loonsoonniho?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

Kuni beetti heeshshi yee jeneteretenni waa gatira woy kayisinno murora hayikisanni woy dunanni no korkatuno xeenu hoogiro arrishsho muro huntakki gede babaxino laginni waa ha'ne woy konfe murote hayikkinsanni hayyot.

ofollitinno polisse maricho asitanoreeti? mayiirati ganbba yitte ofolitte noohu? kawaanni noo amuwi mayira baaleeta udanno udirinno? alibansaanni masoowete tuamme noorichi maati?

Looseemmo Rsn su ma balaxe daye su munniha akkata gujjo dananna w k l leellishanno woy techo ronseemmohu su mi xawisanno qaaleeti Looseemmo.

kuni manchu hiitte gobba manchooti? afaminohuno mayiinniiti? mannu konne mancho kae uurre anga gananni noohu maa asseennaati? manchu kuni hiitto dani uddano uddire leellanno?

Maqisate yaa mittu qaali coy Galtesi yannohura sufo kayinni galte fooliishsho daye mitturichi annimma isita ikkitinota kultanno Maqisate yaa Maqisate.

Tini haanja muroni afinemorichi giddo mitte itate horinsi`neemoti su`aseno mangote yinani tini mangono laalcho yine woshinayita ikitanna manaho itate horonsinanite yaate.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tini dogo hoja mageshite? anaseni mayi harano? jorose maati?

konne bununna sagalete mine egensiinsoonni egenshiishshi hiitto daniho? tini doogo mineho albaanni higge leeltanoti mamira massitannote? tini sagalete minira albaanni higge leeltanno haqqicho su'mi maati?

Macciishshate Gedensiidi Huwato coy fooliishshuwa hundaanni xuruurroonni qaallara woy handaarrara borreessaanchu borrosi saysara sayissara hasi ri dhino sokka garinni lame lame ikkitine hasaabbine xawishsha qaalunni uyiyye.

Loossinanni Qaallate Taggishsha hanni konni woroonni Isayyo Borreessa nooha qaallate taggishsha qummishshanna Lollonganna Duu rama lawishsha ini lawishshi uynoonni qaallate taggishsha ine fooqa darga Qaallate Egenno gutisannoha worre.

Wonbbarra loosantino gari hiitooho tenne wonbbarra loonsoonihu addi addita diizaanuwa horoonsinoonihu mayiirat ise mule leelttanno murote su'mi maati tini base hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu buna aganni gangalatanno base ikkasi xawissanno.

konne darga mannu daddalo dadda'lanni noo base ikkanna, kuni daddalu bayichino babbaxxino qaaqqullu uduunne hirranniwa ikkanna, mito sunte mito uulla hange hee'noonniho.

Talasho baatto hawure woyi qotinse seekkine shuqune iimase madabara winxe isi iima qole gidde gaashe lawanore woyi sinde winxe guma iillenna mudhate agarre hee'noniho shoye giddeti.

Shotanna kaajjado agatto giddo kaajjado ikkitinota su'mase xajjete yinannita bililete worreenna noota wonshine xorshine callichose worroonniwa woluri nookkita anfanni yaate

lammu manooti quphi yitte ka'eenitinni xexerisa titiritte gooma adii fushitte loosanni afanitanno kurri xexerisa titiritte loosano manoota makanikete yinne woshinanni.

Kuni qarqari turistete millimmonni gobbate deerrinni baca abbanni no Wole widoonni Hawaasi Yuniversite hunda hanqafantinoti Dannete Kolleeje qarqaraho fa nama turistete kiiro lexxitanno gede assitino.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kuni koatete lekkate wodhinannite

Kuni lelano mini chukote kuchumi gido afamanoha ikana kuni minino shimma yanna gido miname gofinoha ika xa yanara sagalete mine asine horronisinana afamano.

sidaamu qoqqowu mootimma giddo hawaasi quchumio kantiiwa ikinohu maarshaye makurihu sidaamu biroodikastinge korporeeshiinete hedosi aanni no illete kolishsho manaantsire wodhe no

Lawishsha Qoonqote Tuqqo Qaale yan nan ni hun ni yannannihunni a dha maa no te adhamaanote Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale qix xees si nan ni na la wan no ree ti.

Hanni konne qaale hogowu gaare yaano qaalisuudu Rosaano qaalla woroonni noo garinni deerrinni babbade borreessannoehu babbadde borreessitanno gede assatenni borreessitannoeti ayeeti?

kawiichi mayii hajo duunanni baseeti? tenne base giddo mannu maa hasanni leelanno? mittu waajjo uddano uddire leelanni noohu maa assanno beettooti?

Malawo duu'nonni mine woyi dadalanni mine, malawu diishotewiini afi'neemoha ikkana manaho lowo horo aana kunino babaxino xibira xagisirate ikko sagalimate horonsi'nanni

Kuni manchi anga qalacco amade kaabba woy gaawe tuge bulcu asse uddire afooho hinko fiqiiqqi'nanni fiqiiqicho wodhegelbisu manchi uurre noo baseeti.

Kuni misilete la'neemohu, surimaho woy sudaani oomote gido heedhanno dagati kuriu suumensara bacicho dare wodhatenni suumensa woro qolite rarase gophitano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? beetto danna maa lawanno uduunne udidhe baattote aanna maa kareenna hadhanni leelittanno?

Weddellu kuri sidaamuho gonfa ha'loho asse qodhino gari lowo geeshsha baxisanoho manna baalla, wedellinke wosinu gobbadi daano woyte budu uduune uddidhe dawoe bushshu yte adhittanoreti

Mancho uddidhe noori hiittooho? Aleenni hiittooha? Woroonni hiittooha uddidhe no? Maa assitanni no? Hiittoo darga no? Mulese noo uduunnichi giddo waajjululuri leellannohu maati?

Ila fafise ilate shoolericho hawa dihasiissanno akimete amaale adha, addi addi xagga horonsi’ra, mageeshshi ooso illanniro muranna mamoote illanniro anfe qixxaawa.

yannankera duuchu daninni mine minate hayyo horonsi'naniti nooha ikkanna bolokeetteetnni minnannii mini addinta baalanka rooreho loonse worroonni bolokeete maashinete ledo no

kawii dargu mamaati? kuri ooso woyi mannootu maa assitanni noreeti? kuri barricimmano maayi horora hossannoreeti? uurrinshate baseetinso mannu heeranno nafaraati?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni kaameli hiikka haranni no maa assannoho

KOnne daraga leeltannno addi addi manni babbaxitino owaantw adhani leelani noohu mamiichooti insa leeltanno basera noo iduunichi noo base hitoote

Jiphaazzete, jiphaaze mini gidoonni horonsirate kaa'litanno, konino manu mini gidooni mimore wore faarisho macciishate hattonno televishinete ledo xaadise horonsira dandaano

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kiiro batinye ikkanno? isi maatti? mayinni loosamminno? mama afammanno?

Tenne malaatta akattansa leellinshenna leellinshummo ikkinni sayinseemmo sokka mereero lowo badooshshi hee’ranna sayinsara hasi’noonni sok soorraranna fiche badara dandaanno, wanno’ne?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori minu minu aananni minnoonihu hojja lowou leellanni nooe

Jawa horo aano jawa hijaarati kuni kone loosse gudisiisi mannina kone hanafisiisi manni jawa eo aano gede balaxe somo someti

Kuni misilete leelanonkerichi sagale intayita ikite budeenu maaluni barbareteni qaareteni intara qixaawe shiqinoti leelitani no yaate tini sagaleno intiha ikiro duushitano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dodanshote ispoorteeti. tini ispoorte maaho kaa'litanno?

Intanni sagale mannu hasiri gede asse loosiranni no tene yannara iseno budu sagale ikkitto woloottano hasiri danitta loosse mine ikko dikkote horonsirano.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro duuchchu danni baandeeri badheenni heerenna lamu manootti alibba hige anga kayiise uuritte noo

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Togooti bushshu hoshooshama ha’rinsho suutunni ikkitanno daafira, abbitanno gumi leel- tannohu lowo diri gedensaanniiti Togooti bushshu hoshooshama ha’rinsho suutunni ikkitanno.

Qaallate Egenno Qaallate Doorshi Fatilsha Aante gufo nabbabbine borreessaanchoho qaaqquulle dirinsa iillikkinni loosiisi ra lainohunni noosi lao maatiro kulle Qaallate.

Konne darga addi addi haqqe leeltanno haqqe addi addi horo uyiitanno uyiitano horo addi addi mineine heerate lowo horo uyiitanno

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini amma'note manni gamba yee uurre nooti leeltanno

Kuni boroote mine ikanna isino babaxino bifado udunicho afirinohanna heeranoha ikinota huwantemo bunxemoha ikana qoleno haqquni loonsoni udunichino afamano yaate?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate kuni mazimaru maa leellishshannohoikka

albaanni nabbawate yannaranna nabbawate gedensaanni xa manna dawara Niwaawennire kifilete miilla ledo hasaawa Niwaawe rosu umo woy guulcho la annohunni borreessa Qaalu shiqishsha assa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tenne motore aana noohu hiitoohoro kulie hiikka haranni nooho beetu

Daddalu mite gobba ledo heeranore seekke buuxe afate lowo horo aano hakiini saenno manchi beeti umosi woyeese heerate lowo horo aano

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile awukaatonna wolootta gati afinanni akaakilte xawissano.

Bushshu hoshooshama lophote aana iillishshanno jaddo leellishshan misile doorre; Itophiyu malaatu afiinni xawishsha uuyye, Konni woroonni noo ogeeyye giddo uminsa uddi’rate amanyoote?

Hakkiinnino, oosichu maricho rosinoronna marichi macciishshaminosi(e)ro hasaabbe: Rosu ayirrinoronna shotinoro Rosu afoo rosate kaa’lo assannohoro Oosichu aane rosara hasi’rannori maatiro.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni leelannohu maati? hisinanniho? Mama noo?

doogo kameelancho ikitanna tenne doogo mulle mitte lowontanni biiifanno foqqe lelitanni no tinni fooqqeno manchi beeti heerate horonsirannota ikitana nafarano seekine honboonni.

bunu gombankerano ikko sidaamu giddo lowo darga amadannoha ikkanna, konne darga leellanni noohu buna qixxeessinanni uduunnichi maati yinannihoro xawisa dandaatto?

Sidaami daganna dagoomu qoqowu mootimmaha buduniha gonffa qodhite angate siqqo amade mittu kayini aanaho seema wodhe budu uduune leelishani nooti leltano.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori manchu biife photo ka'anni nooti leeltanno

Kuri biifadu udunnichinna lowo geeshsa la"ate baxissanno awawi mine seesisate horonsi'nanniha ikkanna kuri awabba worronni uduunnichino shakilunni loosame isono seesisate horonsi'nanni.

Kunni egenshiishi mayinniho? Egenshiishu aanna wolu afiinni boreesinonni borro mayitanote? Egenshiishu horo maati? Konne egenshiisha borote uduunicho horoonsi'ne boreesinoonnihoro kuli?

hanni konni woroonni Qaale Qaali suude gumullanni gumul lanni dhaa meemmona dhaa m eemmona heddinoonnikki hed dinoonnikki goofimarchoho goof imarchoho babbadantannokki babbad antannokki Babbaxxitino mitimma afidhiono kaa habbooti hayyichahonna shaqqadoho yee.

kalaqamunni latte biiffino qa"e giddo biiffannoti sidaamu qoqqowi giddo booni gaangaawi woradi woraanchu olliira afantannoti logitu foonchi noo baseeti yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuni misilete la'neemohu bgi ethooiaho yinanninhu seeda diro kiirisisinohunna lowo agato ikkitinotta tophiyuu gidooni babaxino dariga iillishate woliqa afirinno faabirikati

Assoote Niwaawe Konni woroonni “Meyaata Guutisa” yaanno uminni shiqqino niwaawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitinanni ha’runse Assoote Niwaawe Konni.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Beettu togo yiita macciishshitini dhagge Aliito massite xiyyita sammote gante hedo ne maxaafi ne noo shitino Beettu togo Beettu togo.

Qaalla Itophiyu malaatu afiin xawisiro, kaimu malaatinsanni marichinni baxxitannoronna marichinni mimmito labbannoro gaamotenni ikkitine hasaabbine shiqishshe, tinota xawisanno malaati me”e kiirora?

Manchu beetti baatto losirate ikko mitore bocirate babbaxino siwiilu dani uduunnicho horonsiranno ki'neno qooxeesi'nera afamannore babbaxino siwilu uduunnicho ikkinnore kulle?

Nabbawa Nabbawate Albiidi Huwato Dagoomaho Hajama yitanno niwaawe nabbawakkira albaanni umi daafira alba affootto ari nooro miillakki ledo hasaabbe rosiisaanchi okkira kuli.

Loossanno mannooti ayimma ragaanni wogate uduunni lamu man ninni loosama dandaannota niwaawete giddo qummi assinoonni, Woroonni noori giddo aliidi rosu uurrinshi giddo xaginaatu sayin?

Qaali suude Qaale ino raa ann uwi nke nna daaim imma nke nni has iis anno richoo gaam ant anno ree Qaali suude Babbada qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine nabbabbe.

kuni sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma fayinansete biiro ayimma xawisano malateeti. tini biiro sidaamu qoqqowira xaa yannara lowo looso loosanni afantanno.

jawa hijaara loonsanni hee'noonnihu albaanni doogote aana jawu manchi afoosi tuire haranni no badhesiinni hijaara loossannori no kameeluno lamu minihunna loosunnihu no

Itophiyu Malaatu Afii Roso Lamu gari bushshu hoshooshama Itophiyu Malaatu Afii Roso Lamu gari bushshu hoshooshama Itophiyu Malaatu Afii Roso.

Kuni mati yinumoha ikiro mannu gulupe anga alira qole kayise noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo

Qoleno gobbankenni ba annokki gede lowo Duume Yeedaala ganyite saga litannohu qoropho assa hasiissannonke Qoleno gobbankenni ba annokki gede lowo Duume Yeedaala ganyite.

shoole meenti babaxitino danni sagalle qixeesanni afamanno tinni sagalleno manchu beetira woliqanna muqqete uyitannota ikitanna tinni sagalle lowo woxxe gunde ka'nne qixeesinoonnite

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kunni togo usuriri maati? Mayi usurammino?

konne darga buunxeemmori hee'riha ikkiro agatto ikkitanna, tini agatto mannu babbaxxino coyira hattono, babbaxitino hajjo heedhuha ikkiro horonsi'nannita ikkitanna ,danaseno kolishsho agattooti.

Baatto shotunni xeenunni bushshu hoshooshame hayishshmannokki gede assinanni qoropho giddo Baatto shotunni xeenunni bushshu hoshooshame hayishshmannokki gede assinanni qoropho giddo.

Addi addi universiteyera wedellu ganbba yee biifannota lowonta illetenno la'ate halchishannota seesinse loonsooni uddanno uddire leeelanno base lowonta hagiirensa xawissanno

Tinni minni saada ikitanna tenne saadate horose maati? Tinni kotte saada umisehu su'mu noose tenne saada su'ma kuli? Tenne saadara albaanni mayi no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tini may laalootti? hitto ikkite noo? dariga hiittowa nootte?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini baattote giddonni fultannoti shiimmaadda ishshinnaati

ro Be digiwannohena Hakkeeshsha Bakkaayye ro Be digiwannohena Hakkeeshsha Bakkaayye Bakkaayye Hakkeeshsha digiwannohena Bakkaayye Be ro Sidaamu Afii Rosi kulisilla !

Kuni mati yinumoha ikiro hojamete haqich leelitano missile ikitana qoleno tini haqicho caalehino iko qidado ayerera horo uyitanonk ete yaate

Islanchimma mitirichi hansoonnita borrote guffa borrote bude quichimmanna ikkadimma taashshe agadhite borreessitanno gede kaa linsa amadate Islanchimma mitirichi Islanchimma mitirichi.

tee basera mannu umisi heeshsho woyyeessate yee looso loosanno bayicho ikkanna, kuni bayichino uduunne gonbanniwa ikkanna, yaanno daddadhame ba'ino uduunne haaronsi'nanniwati.

tenne basera mannu maricho assanni nooha lawannohe? konne noo manni kiiro mageeshsha ikkitannoha lawannohe? kuri manni uddire nooti budu uddano hiitte gobbate.

Kuri seenu udire sesena biife ofoole noore ikana insano kiro me'ete yinumoha ikiro oonte seene ikansa bunxemonna huwante afime yaate??

Kuri lelitano mannotina camelli hodhishshho horronisinanni dogo loosani afanitano. Tene dogono yana lophite hadhino garrinni kolishshorichu dunite hodhishaho biffise qixessitani no.

handaarra Qaalu ero Rsn Rosaancho Rosiisaancho Rosu Mine Woleno konne lawannore W k l Barru Rosi Amado hanni oosonniha deerrinsa looso yitanno niwaawe ani suwise Suwise Nabbawa nabbawanna ha runse.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri sidaamu seenni mittu labbaahu ledo maa aasnni nooika

Tini lanemoti me’echo ikitana me’echo yate umi korikata ikinohu caate itanona haqqe itano dafirati tini me’echo no siricho sa’anohu simu xadoshshe asateniti

Loonsani he'noniha maganu mine ikkana loosame dikainoho gofimarcho ilarra shimurilla gatino, konni maganu mini gidoonni manu e'e maganno maga'nanohha ikkanno

Chaarjere tini chaarjerete yineemoti tini chaarjere maasinani yinumoha ikiri silkete baatiru goofiha ikiro kasine wonshinani gede buuxo asineemo yaate tene.

Kunni babbaxino danni gide duune hiranni dargaati konne darga hasi'ni gide dargaati. Konne darga gidoho bushu iilanoki gede barcima loonsoonni daafira lowo geesha danchaho.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

Borreessate Bude Qoonqote Kadama Kadantino qoonqo qaalu borreessate budi shaete borreessantino qaalla daftari ne aana galchidhine lawishsha seekkitine la ine gara ikkituro gara ikka hoogguro malaate woratenni leellihshe.

Muro uyiitanno addi addi horo maati murote giddo afantanno addi addi baadi xaagga uyiitanno horo maati insa worre heenooni base hiitoote

baattote aani hodhishshi giddo hogowoho horonsi'nannihu danasi waajju su'masi ayesuuzete yinannihu kameelu giddosi fanu hogonboonnikihu no badhesiinni haqqe no yaate

Teni mini saada addi addi horo uyiitano uyiitanno horono insa giddoni addi addi sagale afinanni afinanitino maala, buuro addona WKL lawanoreeti

Kuni la'neemohu egenshishshaho Kuni egenshishi danchu garinni afi'neemmoricho kulanonke konnira muli doogo horonsi'ne wo'naala hasiissanonke konnira Kuni egenshiishshi lowo geesha danchaho lowontanni kaala'nonke konnira lowonta baxissanno

albiidinna dhagge macciishshite sokkase gedensiidi huwato aana hasaabbe kultanno niwaawete guulcho badde kultanno coy fooliishsho ewelimmate maqisaano qaalla mayimmanna su mi riqiwaano ha nurisaano loosonsa coydhanno su mi ledononna massagaanchimmate sufo.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate dest maramadhanni nooti leeltanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manoottu naffara lakisitaame wonbarera offolle noohu leelanno

Rosaano tinni maa asitanni no? Rosaanote albaanni wodhite noohu maati? Rosaanote anga noohu maatiro xawise kuli? Rosaanote tinni mayi yannaati?

konne darga lame seennu roduuwi mimmito lawanno uduunne uddi're footo ka'anni noota leellishshannoha ikkanna, mitte beetto bishshate mitte qolte kolishshote.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Albaanni isayyote borro giraafete qiniishshi borreessitinita Wondo Gannatete mayimmanna leeltanno qarqara lame lame ikkitine hasaabbinihu gedensaanni afuunni coydhine dawaro rosiisaanchi nera cho nera kulle.

Kunni wedeli mootimmate poletiku hajara ofole hasaawanni no. Poletiku hoogiha ikiro mootimma Heera didandiitano. Poletiku mite mootimara badhete lowo geesha hasiisano.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho siima siito mannu hiikka haare haranni nooikka

tini aleni leltano misile mati yinumoro minu calisi uure noo. albasini. hala'ladu nafari noo. badhesinni lemichoteni wonboni howe noo. woroni ha'ladu qanchi noo. hakonni dubuno noo.

wonbarre maricho asi'nara woroonite? hattenne wonbererra ayi ofollanno? danase woyi kuulise ma lawanno? mitte calicho masi'nara woroonni? wonbarre woroonni bayichi mamaati biirotenso galanni minneti?

Manchu maricho loosani leelanno isi angasinni amadde leelanno uduunicho loonsoonihu mayiiniti ise leelanno qoxeesi hiitooho manchu uddire leelanno budu uduuni leelishanori maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori uurrenna ofolle noo mannaati. hasaawissanninna hasaawa maciishshitanni noore leellishshanno.

Loossinanni Lawishsha kayinni aleenni noo lawishshi garinni Gade yaanno uminni Loossinanni Lawishsha Loossinanni Lawishsha kayinni aleenni noo lawishshi garinni Gade.

Kunni qooxeesira muronna haqe baala hiiteetiro kuli? Tenne haqenniti horose maatiro kuli? Tinni haqe kaansenanso kaansiki fultinotero buuxe la'e xawise kuli?

rosoho iillinno qaaqqulle rosu minira sonke rosiisa qaaqqullu surreranna egenno ledate lowo horo uyitanno kuri lainanni qaaqqulli ledo noore jajjabba manna maat yiinaanni?

Kuri lanani wedeluna jajab manna ikana kuri wedeluno jajabinsara lekka hashshitani afanitanoha ikana tinino hayishshnisa lelishshanoti anowanisara woy jajjaba ayirisateti

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mancho gidu gidonni ishshine xinqitanni no

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro xeeqette giddo woreenna nootti irdete yaatte.

Tini bisu looshshineeti ise loonsonihu babaxitino kimikaliniti hakiino sa'eena ise uyitano horro giddo mitte bisu shaqille woyi biinfille uyitano qoleno ..

jawa gede gotti yee leellanno ilaalira worosiini dubbu hattono weese no yannano arro ikitinohura arrishsho fulteenna haqqeno hanja muro ikkite no

Maatete milla vayrese ayera nooronna hoogginoro mundeensa buunxikki afate dandiinannikkihura qaraamma uduunne mitteenni horonsi ra agurate doorsha afidhinokkite Maatete milla.

Konni qooxeesira leelanno manni addi addi sicco amade leelannno insa leeltanno basera noo mini adid addi horo aannoho aanasi buurooni qalame giddose addi addi horo uyiitanote

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Kuni kaayiini dokimeentte boreesinanni mine ikkana qoleno tenne borro boreesinooni bayiichi Dani bica ikkana konni bici aana borro boreesinooniha ikkana Kuni kaayiini dokimeenttete borote mineeti

Niwaawe Nabbawa Tenne lamalara umi barra nabbabbinita Fiissa Ficho yitanno niwaawe waaxo ikkitine borrote malaatta qoonqote gottinaatenna woffinaate agadhitine suwissine nabbabbe.

Mannu dikote fule mitu dada'lanni afamanoha ikanna Konne darga amuuwu maa dada'lanni no? Duuchu manni ofole dada'lanni noo manni gido mancho arishote maa amaxite no?

Uduune wodinani komodiino kuni uduune wodhinani komodiino woyi uduune suuqinani base yaa mayaate ayi loosano baatoshu mageeshaatiro afinohu nooro kuloe.

Nabbabbini kiiro giddo oosichimmate yannara yanna garunni roonsi’ra, garunni massagamanna jawaate rosa yitanno seejjo addino hedo Nabbabbini kiiro giddo oosichimmate.

Bude budeho yineemmohu duuchu danihu heeranno lawishshaho uddirate budi umo amaxxate budi itate woyi sagale saga'late budi babbaxxinohu heerara dandaanno

tiini aleni leltano misile matti yinimoro. kuri aleni leltanori sasu manoti uurite noo isnsano sidaamu buudu uduune uudidhe noo. qolteno dubu qacera uriite noo.

Kowicho lainannir giddo mittu agattote dani giddo biira yinanniha ikkana sagaleno ledo no kuni biirunna sagale afantanno bayicho maati yine su'minaniro kulle?

Sumudu mite uurinsha wole uurinshanni bande anfanni gede kaa'lanoha ikanna kunni sumudi maa xawissanoho? Kunni sumudira hiitoo kuuli nooro kuli?

Borreessate Bude: Liqinsu Coyshiishamaanchonna Coyshiishaano Aante shaete giddo shiqqinota fiche afidhinokki qaalla fiche uytanno garinni liqinsu qoonqo honsidhe so’ro taashshite dafitarikkira borreessite ka’e kifilete nabbawi.

mitte mancho bosaalo quphi yitinoti noo gedde koatese shiimawa leelitano tinni manchono giira gidhite lammu boosalira lamme midaanno woxitte afanitanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lakisitaame seennu umo fixiranno huficho ikkasse xawissanno

Kaameelu iimaanni muuziiqu uduunne hogowe egenshiisha kulanni dowanni no egenshiishuno qullambe ayanaame telewishiinete miidiya kulanni no kunni sidaamu afiinni shiqinshanni daafara lowo geesha baxisano.

Abbebe anje Gannu godo’leranna farado gulufate worba ikkinota kullanni Abbebe anje Gannu godo’leranna farado gulufate worba ikkinota kullanni Abbebe anje.

Coyi’rammete afii rosaano afoo rossanno yan nara coyi’ratenna macciishshate dandoo, nabbawate dandoo, borreessate dandoo woyyeessi’ratenna hattono afuu jirte egenno halashshi’ratenna lossi’rate kaa’lannonsaho, assanno yitanno?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho dirre mayra minnoonite minna tini

quchumu giddo noote kolishsho doogo aana mittu shiimu mini kameelinna mittu manna hogowannohu jawu danasi waajju kameeli haranni no badhensaanni minna no

duucharicho hidhinanninna hirranni daddalu basera mannu hidhara e"anni mitu ofolleenna mittu uulla ofolle silke la"anni no albansaani doogo no yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich Togo asano bushate yaate

Kuni lelanori babatitino manoti loosonisa loosena woyim sayisino doga tawisate qitesinonniricho ikana Kuri gidono gobate gashshancho ikinohu desta ledamo ikana wolotuno gobate gerati.

Hawultuwa garinni agarante ilamatenni ilama sa anno gedenna butuke ba ate heleellenni gawajjantannokki gede qaraqaraho hee ranno manni hajo la annonsa baalinna alamete donimmanni adhitino uurrinshano ikkituro mittimmatenni agarantanno gede sharrama.

kuni lekkate kaase godo'laanchi hiitte gaamo widoonni godo'lannohoro afootto? konni godo'laanchiti gobba hiikkooti? uddire noo uduunnino hiittooho? anga mayiira amaxxe no?

Laalotenni afi nanni sagale saga linummoro wolqanna iibbille burtukaane turungo loome mandariine afi neemmo Laalotenni afi nanni sagale saga linummoro wolqanna iibbille burtukaane turungo loome.

Gerecho tini gerecho misilete aana leeltani noonketi xushshoteni usurante haayisso itani mo tinino danase duume kolishooti yaate albaseno qole kolishote.

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera loosantanni noota haaro lame ragaanni hara dandiinanni doogo, honsu deerriha loosame goofino ijaara, guraanna qiniiteenni alenna woro hige haranni noo mannanna shiima guunjonni amadamino goro leellishshanno.

Kuni hodhishshi aano horro maati.? Konne hodhishsha loosonihu mayiiniti.? Konni hodhishshi leellanohu hiikoe qooxessati.? Kunni hodhishshi mageeshshi Mana harrano ?

Woroonni shiqino xawishshi giddonni irki’raano xaadisaanora qaali suuddara gara ikkitino hedo hiittenneeti? Aante shiqqino hedo giddo guuta xaadisaano qaallara gara ikkino xawishshi hiikkonneeti?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini amma'note massagaano mittu dani udunne uddire nooti leltanni nooe

Loossinanni mitteenni loonso Ani angichunni Konni woroonni shiqqino qaalla kulanna ki ne hanni bado badotenni qoonqote tuqqonni babbaddine borreesse Loossinanni.

Macciishshanna Coyi’ra: Coyi’ra Biddissa Tenne lamala rosira umi barra shiqqino diraamu niwaawe giddo noo misilaano riqibbine, gaamotenni kifilete ka’ine nabbabbinanni shiqishshe.

Beetto lowo geesha biifannota ikitana biinfilise aana babaxitino seesaho horoonsi'nanni qallama horoonsidhinotino leelitannote lawishshaho suummete ga'nitinoti, gaaraho riqitinnotina hattono goowaho wodhitinorichi xawisanno

Danchu beetti danchaho egennotenni wo’minoho noosi gattino yannasinni ayiddesi kaa’lannoho Danchu beetti danchaho egennotenni wo’minoho noosi gattino yannasinni ayiddesi kaa’lannoho.

Afuu Jirte Su ma Coy fooliishsho Kaimira Onte su muwa umi nenni doortine coy fooliishsho kaimira wortinanni daftari nera borreesse Afuu Jirte Su ma.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manoottu kunni mama uuritte maa udidhe maa asittanni nooreetti?

Kuni mati yinumoha ikiro ooso godoli'tanno godol'e ikitana iseno suutote yinaniha ikitana qoleno insa ooso godoli'te hagidhate dancha ikitana wolena

Itophiyu Malaatu Afii Roso 4 Abbebe Biqilihu anje egennaminoho Itophiyu Malaatu Afii Roso 4 Abbebe Biqilihu anje egennaminoho Itophiyu Malaatu Afii Roso.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate kowiicho jawa gobbate deerinni egenatinoti sport leeltani nooe minu konni aana

haqqa murate horonsi'nanni uduunnichi giddo mitte ikkitnoti tini su'mise maati yinannite? xaa yannara tenne maashine horonsiranno manni hakkeshshaantilla korkaatu mayiiraatiro afooto?

Sidaancho mine kone sidaancho mine lowo yanna sidaau daganna dagoomu mani giddo roore anga insa giddo anfaniha ikanna danchu garini loonsoni.

tenne basera me'u manni ofolle no? maa assanni nooha lawannohe? hiitto uduunne uddire nooho? kuri manni su'mi ayeeotiro afootto? ofolte no mannira badheenni hige marichi no?

Laalo afantannohu add addi muroniiti tenne muro giddo addi addi horoo anfani anfanni horo giddono addi addi baadi xaggano giddono lowo horo afantanno

Sidaamu budu uduu'ne udirinno meentto woyi jajaba amuwa, kuri amuwi sidaamu diro sooro ayanira woyi cambalaallate budu udiu'ne udire qeexalaho fulano

kuni ofo'late horora hosanno uduunnichootinso maati? konu uduunichi mayiinni loonsoonniho? konne uduunnicho loosino manchi ayeeti? togoo uduunnichi mama afamanno ?

Lawishsha: laa, tiii, kuuu la”a, tii”i, kuu”u Biddissa Konni woroonni shiqqino fiche afidhinokki qaalla fiche uytanno garinni taashshite borreessite kifilete nabbawi.

Caamaho, kuni caami baaxitino saadate goga horonsi'ne loonsonniha ikkanna manchi beeti lekkatte keeranchimara hattonno biinfilira horonsirannoha ikkinnotta hendanni konirano lekka jadottenni agarano

Macciishshate Albiidi Huwato Niwaawete umo lainohunni albaanni noohe egennonna gade ledo xaadisse hattono niwaawete giddonni fultinota qara qaalla fichere miillakki ledo hasaawi.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho haqqe tii'i mayinnite lelltannoti minu mayiinniho qorqqorotenni huxxinoonnihu

Kuni mati yinumoha ikiro sase leka hodhancho woyi bajajete yine woshinaniha ikitana isno danase kuulame ikase misilete aana la'ne bunxemo

Saggale saggalinani minetti Kuni manicho beettoho mallise qolitani noo sassu beetino offolitte alibbani shae wodhitte noo alibanisano kurrisete imaa siine noo

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni duumetenna kolishshotenni borreessinoonniri maa leellishshannoreti

Konnira mannu batinyu loosu dandoo afi re loosate laalaate kaiha ikkiro meessisi heeshshonno ikko gobbate woyyinaatirano umisi kaa lo assanno yaa dandiinanni.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori doogo biifffannoti huxxu biifannohunniti leeltannoe bukaame anera xa koeiicho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? beetto dikkotte gudummaallira maa hirittannote?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni duuchu dani kuuli maati

Kunni kaameelu hogowaancho kaameelaati. Konni kaameeli laanba woyi beezile woleno insa labano du'namaano hogonbanniho. Kunni kaameeli lee laka kaameela ikasi leelishano.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni gaazeexu aanna noorui maati maa leellishshannoreti

Kuni mati yinumoha ikiro Dana hanjani kuulawono lawano kaamelu aliba hige hobahay nootana mannino noota huwantemo bunxemoha ikinota la'nemo qoleno

Kowichoo laanemonte geede addi addi loosu eegeno noonsaa maani lelanoo miitenii gaanba yiite maaltanni nootana meentuno leedonsa beekani noo geede xawissano.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni ashangullle uddidhino uddano mayi uddiranno

Hodhishu aano horo maati hodhisha horoonsinanihu mayiirati konni hodhishira aanaho worooni hocci aanno horo maati insa mule noo beeti maricho loosani leelanno

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni lamu dani sicci maaho horoonsi'nannihoikka

Tini la'neemo misile kinchunni ijjaaronni ijjaara ikkasi leelishano, koni ijjaarrirano shoolu deerinni noosiha ikkanna manu babbaxinorichira horonsira dandanno lawishaho galate babaxxitino horora horonsirano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kawiichchi mayi loosamme fulannowatti? loosanohu ayiitti?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori tini sagale tu'ne maaxi'nanniti firiijete waa qiissate maala maaxirate kaa'litannosi

Maga'note basera mitteenni gamba yee uurre maganonsa murgotenni murgeessara gamba yiino mannaati. Kunni manni albaanni leeltanno borro ninke kaaynni sutaminonkeha kulleemmo yitannote.

aane noore ikkara dandaanno Niwaawe illachishshanno guulchirenna rosu umire hasaawa Niwaawennire kifilete miilla ledo hasaawa Hasaawaho ikkanno qaagiishsha amada Qaalu shiqishsha assa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna diraama godo.

Lawishsha qooxeessa boshshanno sagalenna waa burquuqisanno teenneho yemahehonna biinnete sagale galtannowanna sirtannowa ikkatenni addi addi taraawanno dhibbira reqecci assanno Lawishsha.

Dhibba gargartanno wolqa Qorowiweelo siimu Mittu mittetenni daafursanno xaadoshshinni ammanama Mannimmate maqee Qaraamma siwiilla guto Adhamate albaanni ajishanno horonsi ratenni mundeete buuxo assi ra Seeda yannara bisu Hinkote burushe Kondome horonsi.

Kunni sumudi womaasha mareeki'nanni uurinsha leelishanoho. Sumudu horo mannu mite uurinsha wole uurinshawiinni bade afate kaa'lano. Sumudaho boreesinoonni borro danni duumunninna kolishuniiti.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? walchu kunnni mayiniho? gidora hige mayi eanni no?midadosini marichi lelaani no?

Rosu mine rosaano rosanna rosiisanchu risiisani noota misilete aana la`ate buuxi asinoomata kawaani hinge egensiisa dandiinemo yaate yine hendeemo yaate.

Lawishsha Loonseemmo xawisanna xaano mitto qaale konne qaale qaali suudu deerrinni miteenni loonso Lawishsha Loonseemmo Lawishsha Loonseemmo xawisanna xaano mitto.

hanni konni woroonni Lawishsha giraafete qiniishshi noo aante Qaaqquullu unuuna aguratanno yanna niwaawete amado haransitine borreessitine qarqaraho miillissanno yannaati hanni.

Duumo kaamela kuni duumu kaameeli woyi hodhishi manaho lowo horo aanoha ike darguni darga sayisateni kaaloshe ase ranke iilinanikiwa rahe iilishano.

konne darga seensilleho yine woshshineemmoha ikkanna, kuni seensillino addi addi pirogiraame heedhuha ikkiro togoonni biifinse shiqinshanni, konne albaanni leellannori babbaxxitino agatto dana worroonnite.

Oosichi ne mine loosara uynoonni loosira beeqqo asse lawishshaho anna ama woy wole maatete miilla qaali xa mo assa hasaawu borro qixxeessi hasaawa rosiisi.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori beettote woy beetu anga leeltanno angate woronni kayi angate wodhinanniri

Xiinxallo Qaali suude Xaadisa Lawishsha amad dannoreeti amaddannoreeti egen naminoho egennaminoho Woroonni shaete qaali suudda xaadissine qaalla nabbabbe Xiinxallo Xiinxallo.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni leaworichi maati? maayini lonsoyiho? mayi anna no?danisi hitoho? midadosini maarichi no?

Kuri misilete aana leelani noonkeri maatimayi laalchoti yine su`minani tene woyi kone laalcho isino roore yana mama afamano yite hedato.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshaho. kuni egenshiishshi mannu iso lae shiqe macciishshanno gede horo aannoho.

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Kunni manni sidaamu woga egensiita uure serbanni noonna kunni manni gido gido udire noo gara baxino daafiri udiransa gari dibaxisano.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile lolahunni hoshshooshantinno baato xawisse leelishshano misileeti.

Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa Konni woroonni shaete qoonqote tuqqo xaadisse qaalla suwisse nabbabbe Xiinxallo Qoonqote Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa Konni.

Qooxxeesu manna ikko gobbate daga riqibbe godo'le heewonitta godo'littano godollano irkisa amaala ku"u koiwa baxile sufisiisa faayyatenna ilama jawaachisholla yeemmo ani.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Tinni mayi shamaxxetti? Danna hiittotte? Mayi aanna nootte?

Meyati labbahu yinanniri dino fichee ayirrinsanni yanna tene yannara uddi'nanni uduunino dooraminoho budu uduune uddi'neti tutira ficheete base marre qeexxalla qeexxalinannihu.

Kunni mini babbaxitino dimbisano agatto mineeti. Tenne agatto qiisanno uduunnichi gido wore hee'noonni. Konni agatto woroonni uduunichira albaanni ofolinnanni barcimi no.

Konne ikkino daafono, mangiste xaa yannara gobbanke paarlaamira noo- xaphooma miilla giddo meyaate beeqqooshshi xibbunni shoollaa anga ikkanno gede sharro assitanni.

Kuni ikkino korkaatino, malaatu afii coyi’rammete afiinni afuu jirtennino akatunnino baxxinoha ikke illetenni la”ate aana xintamino afooti Kuni ikkino korkaatino, malaatu afii.

babbada dandiitanno qaallate xawishsha uytanno niwaawe nabbabbe niwaawete niwaawe suwisse nabbabbanno giddonni fultino xa muwa taashshite macciishshate dandoo dawartanno bowirsidhanno isayyo borreessate dandoo afuu jirte borreessate dandoo bowirsidhanno borreessate bude xaa.

Itophiyu Malaatu Afii Roso keere latishsha dimokiraase Iillinanni darga iilla Assoote Itophiyu Malaatu Afii Roso keere latishsha dimokiraase Iillinanni darga.

nin jawaatatenninna Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale loo saa sin choo nan chin sat ten nni nyoo tun uynoonni qaallata qoonqote tuqqo rosiisaanchi o ne aanno ne uytanno ne garinni babbaddine leellishshe.

Sagale tini sagale waasaho tini waasu sagale weesetewiinni afi'neemmote waasu roore yannara baadiyyete afamanno waasa adotenni saga'linanniha ikkiro lowo geeshsha baxisanno

Kuri sagale addi addi danita yaano ikkado bisoho iibbille uytannota miqicho kaajjishshannotanna dhibba gargartannota afi hoongiro bisu jaawannonna dananchu shaalanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimmahu garu gashaanchi kalaa desti ledamohu kunni wedelichi loosino loosira baraarsha aanni no. Beetuno heeshi yee adhanni no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuri su'mi maatti? Danna qole hiittoreti? Giddonni hige noori maatti?

kuuni bayichu hitoho? maho sekinoniho? mannu maasanino? hitto iikke no?maa uddire noo? kiironsa me"ete? badhensani marichi no?minu mayi gido minoniho? hoja mageshiho? bafheseni mayi no?albaseni mayi no?

sagale manchi beettira lubbote yiniro xara di ikkino, tini sagale laalote giddonni awukaado, hattono gidu giddonni daabbo leeltanno, tini danchu garinni qixxeessinoonni qurseeti.

kuni elekitiroonikisete uduunnichi giddo gaammani uduunnicho ikkitanna tenne su'ma maati yine woshshinanni? tenne aana leeltanni nooti saate me''etero afootto ?

Daddalo daddalu manchi beettira hasiisannoho manchi beetti daddalo daddalaaha ikkiro lowo horo afiranno daddalo daddalliha ikkiro lowo woxe afi'nanni yaate

Rosu minna massagaanonna rosiisaano rosatenna rosiisate loosi ha rinshora seennu rosinna hanqafaanchu rosi qara ikkitino hajubba mitto ikkinota huwata hasiissannonsa.

kuni manchi sidamu ayimma xawisannota budu uddano uddiratenni ayyimasi xawisanni afamanno. hattonni sidamu afiiha sirba sirbatenni gobbasi baxanno gede xawisanni leellanno.

Kuni leellanno uduunnichi babbaxinno uduunne sunte maaxatenna udunne garunni worate lowo horo aanno udunnicho ikkana uddune worrihu gedensanni isi giddo eessine sunte buko naqqakkiwa worranni.

tini xuma misile maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Doobbichu yaa gobba saadati qoleno gobba saada baalate roorichaho doobbichu lowo geeshsha waajjishano gobba saadati kunni daafira dobbiicho baala gobba saada ayirissanosi

Gorsu loosira yine loonsoonniha baambu ŵaati. Waa doyissine huxxinoonni. Aleenni qorqorrotenni midaadosi baarzaafete mokkollonni saadano ikko mannu iillannokki gede assine huxxinoonni.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manoottu mittunku mule uurinohu kulanna ofolitturi borreessittanni affanttanno

lowontanni la'ate baxisanno woyi lowo geesha biifanno minne ikanna konni minniranno ganooni qalammete danni waajoho yaate konne biifanno minnira alibaani biifanno hoowe woyi gibbe no.

Keere hositto? Gosoomi: Mayyitanni nootto? Seennu labballi rosona, taalona yinanni hee’noonni yannara beetto eemmo yaakki mayyaakkiiti? Gonnami ooso baalunku mayra alba shibbi yitino?

Kuni maat yiinumoro gamba yee uure noore weesete yinnanire bunxana insano waajo qofe udune udire sesena bife urite noo gede leelanori?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni mannaho, mannu kuri sidaamu dagata budu uddano uddidhe mitu goowaho xaaxidhe mittu geerchi ledo hasaabbanni afantanno geerchu umoho duumo gutta wodhino.

Qolteno rosanna rosiisate aana baalanta beeqqaano assato a ta peedagoojitte doogo horonsi ra hasiissannohe Qolteno rosanna rosiisate aana baalanta beeqqaano assato a ta.

Kunni muuzziquu uduunicho gitaarete duunotti yine woshinna, tene haaro gittare hotonsirate woyi hidhate hasiranno manira qineesinne woronni, gitarre siribaho ikko ayaname hasatora dancha huuro uuyitanno.

kuni kolishsho doogo aana nooha tuubbo woye waanna lolahe harisate loonsoonni tu"ana dinbe hee'noonnita ikkase anfanni baseeti yaate badheenni hige boonu no

Gatenni qolle babbaxxitino horora loonsanni togo muro murote iimini laalo jawa affira dandiinanni tene muro kayinni giddose seekkine qotinse shuqune ka'neti dancha guma affi'nanihu.